salo pam n ʒɛya salo pam maa puuni niraba ayi ʒɛya ka kpa ninkpariti paɣaba ni dabba gba biɛni bi zooya shab gbubila foon nima ka shab gbubi tuuta nima tuuta maa zuɣy ka namba nim sabi pa dizuɣu

Bidibsi anahi n bɛ kuligi ŋo ni ni bi tooi kom ŋo yino nyɛla ŋun yɛ sitiri dozim ka yino maa nyɛ ŋun gbubi gbambili piɛlli ni o tooi kom bi zaa toorila kom maa ka yino pili zipiligu bi puuni ka yino maa yɛ liiga boɣa waɣala ka di mali zipiligu

Linjimanima m-be palli zuɣu palli maa nyɛla din galisi pam ka salo maa gba galisi linjima shɛba be nimaani bɛ yela liiga sabila ka so be nimaani ka gbubi malifa sabinli ka tihi gba be nimaani tihi maa gba nyɛla din galisi.

Gbansabinli paɣaba n nyɛ ban ʒi taha bi zuɣu ni ka di koma n bɛ di puuni ŋun bɛ nyaandaa ŋo nyɛla ŋun yɛ liiga dozim ka ŋun pa o zuɣu mii gba nyɛ ŋun gbubi gaɣali ka di gba nyɛ zaɣ dozim bi galisiya pam

Paɣa gbubila o bia ʒiya palli ŋo zuɣu ka kuhura ka so gbubi foon n ŋmaaro ka so mii kuriya n lara ka shikuru bihi mii nyɛ ban nyaɣa bi baaji nim ʒɛya ka gba gbubi moobal foon n ŋmaari foto

Kom din doya waa ka a ni yulli hali ni a nina tariga ka tihi nyɛla din ʒɛ di puuni di nuzaa ni di nudirigu ka sitima nim bɛ di puuni din nyɛ zaɣ piɛla bɛ di puuni

Palli zuɣu ka niraba ban kanli yiɣisi niraba anu yino maa nyɛla ŋun ʒi moto zuɣu bi zaa yɛla liiga sabila ka yino maa ŋun yɛ liiga ʒiɛ pa o liiga sabinli maa zuɣu ka pili hɛlmɛnt ka loori nyɛ din ʒɛ n baɣali

Gban piɛla tin gbani puuni. lɔra nim din nyɛ gamu ka di nyɛ zaɣiʒɛɛ mini zaɣipiɛli ka saɔlɔ ʒɛ nimaani shabi bari mɔto nima, ka ya yili vela zaɣi waɣila waɣila ka di ʒɛ dini maani

Salinboɣali puuni ka niriba nyɛla ban zi takalem gbini din nye zaɣa dozim ka zaɣ' ʒee beni ni zaɣa pelli ni zaɣ' nuɣiso kadi yirgi pilba kabi zi di gbinni yino maa yela sitira pelli ka yino maa mɛi bi ye sitira ka ziya.

Boosu shaŋa. din nyɛ zaɣidɔzim n nyɛ din galisi. ka ya waɣila din nyɛ din mɛ n tam tab zuɣula. nyɛ din kon gili, ka paɣaba ni nachimba ni daba ni bihi zaa be daa maa puuni ka lɔranim shaŋa din nyɛ zaɣi dozim maa ayi yuli dini nyɛ din galisi di puuni

Gbansabila ban kutooi kali n be salinbɔɣu li puuni gbira sheb bela boɣali maa puuni gbira ka sheb mɛi zeya gbibi shobulu nima ka gbambihi zeya ka lima beri puuni ka shɛb korti tankpaɣu maa bari na

Paɣasara ayi n ʒɛ binwola maa gbuni maa ka yino yɛ liiga sabinli ka pili zipili sabinli ka binwola maa nyɛla din galisi pam kamantoosi biɛni ka mana biɛni ka leemu biɛni ka wotamilo n ti pahi Alaafee ka di biɛni

Ninkurigu nyɛla ŋun ʒiya ka o ninkuri kpee maa maandi o zuɣu ŋun ʒiya ŋo nyɛla bin zaŋ tanpiɛlli zaŋ pili so ka o so jinjɛm sabinli ka ŋun maandi o zuɣu maa mii nyɛ ŋun pili zipiligu ka gba yɛ liiga piɛlli

Du duɣuli duu din dikpuna nyɛ zaɣ piɛlli ka silmiin paɣa ʒɛ dimaani ka so jinjɛm ʒiɛ ka yɛ liiga zaɣ vakaɣali ka chɛri piɛla ni binyɛra yiliyilya

Paɣa kpɛm ʒila kuɣu zuɣu ka teebuli ʒɛ o tooni ka o zaŋ tahapoŋ n tam teebuli maa zuɣu ka suu gba pa teebuli maa zuɣu n ti pahi gbambili piɛlli ka chɛrigi pa gbambili maa zuɣu

Paɣa ni o bihi ayi nyɛla ban bari chɛchɛ o zaŋla pɛɣu n tam o zuɣuni ka lo dari pa chɛchɛ maa nyaanga ka zaŋ yino ʒili chɛchɛ maa yila zuɣu ka zaŋ yino mi zili chɛchɛ maa kariya zuɣu.

Gaana zuɣulan kuro nyɛla ŋun ʒi tirata zuɣu tirata maa zuɣu ŋuna n gbibi sitiya niriba ayi ʒi o luɣuli ni ka sheba be lɔɣu maani tirata maa kotomsi nyɛla zaɣa ʒee ka zaɣa dozim boo dizuɣu ka sabbu din nyɛ zaɣa piɛla pa dizuɣu ka tihi ni mori kongili ba.

Paɣaba anahi n boŋo ka niraba ata nyɛ ban kpabi bihi ka ʒi niɛma yino maa nyɛla ŋun yɛ sitiri zaɣ dozim ka ʒi kpalaŋa ka yino maa mii gba nyɛ ŋun kpabi bia ka zaŋ chinchin ʒiɛhi n zaŋ kpabi bia maa ka gbubi kpalaŋa o nuuni

Salin boɣali ŋo puuni gbansabila ban kanli yiɣisi bibaapoin n bɛ nimaani ka shab koriti tankpaɣu maa ka shab mii ʒɛya so yɛla singirɛti zaɣ sabinli ka so yɛ liiga piɛlli